kuni misilete aana leellannohu babbaxxino muuziiqu uduunneeti muuziiqa horoonsinayihu babbaxxewo garinno hazeneteno ikko hagiirrehono hattono dadille beeqqate horoonsi'nanni konnira muuziiqu biifewo garinno qixxawewo gari addintanni hagiirsiisino'e

Minenna gallanni mine. Kuni minu minamino gari dhagge ikkannoe. Isi aana buurroonni qalameno lowontanni hagiirsiisanno. Konne mine horonsi'nayihuno maate mitteenni heerate horonsidhanno.

Tini misilete aana la'neemmori owaante aanni nooreeti, lamenti beetto mimmittu aana babbaxxewo garinni daninsa aana lede biifisiranni owaante aani afamanno, konniranno mimmitu baqqalli aana qurra qasiranni dancha gede ikke biifinota leellishshanno.

Mininna dubbu saada, tini misilete aana la'neemmoti mini saadati mini saada manchi beetira babbaxitino kaa'lo uyittano buuro ,ado, hattono maalinsa aanini goga haa'ne babbaxinore loosate lowo horo afidhino

Muro. Tini misilete aana la'neemmoti babbaxxitino murooti. tini murono addintanni biiffino gari lowontanni hagiirsiisinoe tenne muro la''yanni tashshi dassi yiinoe. Tini muro noo qooxeessino addintanni hagiirsiisanno.

umu danancho kuri misilete aana la'neemmo roduuwinke uminsa danancho biifisirinon gari lowontanni hagiirsiisanno insa uddirinori babaxewo faashinete woyi budu uduunnino lowontanni hagiirsiisanno.

Daddalo manchi beetti daddalo dadda'lannohu babbaxxino woy gawe afirateeti misilete aana la'neemmori kuri babbaxxinohu uduunnu manchi beettira babbaxxeyo garinni uddire mannuyiiwa harate woy biifate lowo horo aanno.

daganna maate kuni misilete aana la'neemoti jawu anninke amaxxe no qalacco addinta tashshi assitannote isi uddirino uddanono lowontanni biifanno umisi bukkichino addintanni tashshinna dassi assanno.

Daganna maate. kuri illete la'neemmori jajjabbu annuwinkenna amuwinke mimmitinsa ledo ofolle sagale saga'lanni no gari addintanni hagiirsiisanno. noo bayichino addinatnni tashshi assanno. uddirino uduunnino lowontanni baxisannohonna biifisannoho.

Muronna laalo Muronna laalo manchi beettira jawa kaa'lo uyiitanno. Muronna laalo uyitanno kaa'lo giddo manchi beetti mitte laalo haare dikko shiqqi assiha ikkiro birraho soorre jawa horo afiranno konnira muronna laalo lowo geeshsha danchate.

Maxaafa, maxaafu manchi beettira babbaxitino egenno aanno. kuni la'neemmohu babbaxxeewo garinni nabbawate woy borreessate rosi woy rosate shiqqi assinoonni maxaafi lowontanni hagiirsiissanno

looso kuni misilete aana la'neemmo beetti babaxiwo looso ganba asse loosiranni afamanno konniranno isi noo dargino loosanni noorino addintanni hagiirsiisinoe.

Looso, kuni misilete aana la'neemmo wedelli babbaxxino looso loossanni leeltanno loossanni garino addintanni hagirsiisanno"e konnira babbaxxeyo daninni hodhishsha kalaqidhe uminsa looso kalaqqe loossanni leeltanno konnira loossanni no gari addintanni hagirsiisino"e.

Baattote ofollanna xagge kuni misilete aana la'neemoti bbattote ofolla lowntayi hagiirsiisino"e giddoseenni afantanno murono hattono ilalla babbaxxitino minnanna hattono lowo geeshsha bxissanno wayiibba giddoseenni afantannoti lowontanni dhaggenna maalalo iikitino"e.

Looso loosu manchi beettira jawa kaa'lonna jawa horo aanno konnira mittu manchi looso loosiro umosino woyyeesse dagasino woyyeessanno konnira loosu manchi beettira jawa kaa'lo aanno yee hedeemmo

Bunu minenna sagalete mine kuri misilete aana la'neemmohu babbaxxino garinni mannu bunanna sagale itanni horonsi'ranno dargaati konne darga la'ayyanni tashshi yiinoe loosamino uduunnichino illete la"ate lowonta biifanno.

dadalo dadalu manchi beetira addi addi horo aanno aanno horo giddono manchu umosino woyyeessateno ikko qooxeessasino ikko hatto maatesino lowontanni woyyeessanno konnira dadalu jawa kaa'lo aanno yee hedeemmo.

Giwirinna gwiririnnu mannahi beettira babbaxxitino horo aanno kuri misilete aana la'neemmo roduuwinke babbaxxiniha baattote looso loossanni afantanno, loossanni noo garino addintanni xagge ikkanno insa kayiisanni afantanno muro lowontanni hagiirsiissannote.

Daddalu yaa manchu beettira umohonna waanna hasiisannosiho. Kuni misilete aana la'neemmohu mannu babbaxxewo muro gamba asse dadda'lanni afamanno. Konnira daddalu manchi beettira jawa horo aanno yee dambete hedeemmo.

Odoo! Kuri misilete aana la'neemmoti baattote ofollase woyi giddoseenni leeltanno babbaxxitino wayibba hattono, babbaxxewo garinni aanase leeltanno ilaalubbano lowontanni xaggenna maalale ikkitanno.

Tini misilete aana la'neemmoti babbaxxitino maxaaffaati. Maxaaffa babbaxxitino egenno afiratenna hattono babbaxxitino egennote bue afirateeti. Konnira maxaaffa manchi beettira nabbawateno ikko wolirirano jawa horo uyitanno.

Kuni misilete la'neemmohu daddaloho daddalu manchu beettira lowo horo aanno mittenna lame yine kullatire ikkikki duuchcha horo aanno gede leellishanno konnira konne daddalo biifano garinni worre daddalinayi hee'noyi gari addintanni tashshi assanno

giwirinnu babaxitino horo aanno kuni misilete aana la'neemmosihu buna xinqiranni noo beetti assanni noorino lowontanni hagiirsiisanno noosi murono lowo geeshsha tashshi assitanno.

Owaante, kuri misilete aana la'neemmori babbaxxeewo baattote looso loosantanni afantanno. Ogimmate loosidhanni no gari lowantanni maala'lisanno. Loossayi no baattono addintanni tashshinna lowontayi hagiirsiissannote.

Owaante, kuni misilete aana la'neemmohu jawu manchi owaante aanni leellanni no konnirano qarrame daayiino manni isiwiinni tidhe woyi taewooricho biddi assiranno ragi leellanni no. konnira owaante aano adhano lowontanni hasiissanno.

Muuziiqa. Muuziiqa horoonsi'nannihu babbaxxinno hatto kaaliiqa ayirrinsanniwa ikko wole wolewa babbaxxinno hatto zefenete yannarano ikko horoonsi'nanni. Konnira muuziiqu lowo horo aanno yee hedeemmo.

kuri misilete ana la'neemmoti babbaxitino faashine woyi yanna abbitinorichooti kuri misilete aana leeltanori babbaxitinori uduunuwa woy hodhishshuwa ikkitanna kuni loosino lowo geeshsha hagiirsiisannoha lawannoe.

Muronna laalo tini misilete aana la'neemmoti hanaanaasenna babbaxitino laalo lowontanni hagirsiisanno noo dargino addintanni tashshi assinoe tenne muronni jawa gawe afi'nanni yee hedeemmo.

Muronna laalo. Tini misilete aana la'neemmoti babbaxxitino muronna laalooti. Konnira tini muro biiffino garino addintanni hagiirsiissanno. Ofollase garino lowontanni baxisanno. Konnira tenne muronna laalo la"a'yanni lowontanni hagiirsiisewoe.

Muronna laalo, tini misilete aana la'neemmoti murote misileeti. Tini murote misile babbaxxeyo garinni qaamattoteno ikko wolerira hattono dikko fushshine horonsira dandiinanni. Konnira muronna laalo addintanni danchate yee hedeemmo.

Odoo mitte taarike bande afatenna hattono albaa saeyorichono ikko haaroricho mayyatero bande afate lowo kaa'lo uyitanno. Kuri misilete aana la'neemmori babbaxxino odoo macciishshantanni leeltanno roduuwwaati. Konnira odoo jawa horo uyitanno.

Seensille tini misilete aana leeltanno jawa mancho babbaxino seesu uduu ne aanasi wodhite biiffe afantanno isino dargino lowontanni hagiirsiisanno badhesee noohu awawu danino anase worroyihu qolo lowontanni hagiirsiissanno

Tini misilete aana leeltannoti muronna laalote. Tini babbaxxitino gumma gamba assine worroonni gari addintanni biifanno. Worroonnise garino injaanno. Konnira muronna laalo lowo horo uyitanno.

Daganna maate. Kuri misilete aana la'neemmo roduuwinke babbaxxitiwo owaante afirate woyi hattono sagale itate gamba yite ofolte leeltanno roduuwankeeti. Kuri mimmitinsa aana assitanni noo hagiirre la"ayanni lowontanni tashshi yiinoe.

Biifisa. Tini misilete aana la'neemmoti babbaxxino biinfillu uduunni afamanno. Konnirano loonsoonni garino addintanni dhagge ikkanno. Aanasi worroonni woyi hattono buurroonni qalameno ikko worroonni awawi lowontanni hagiirsiisanno.

Muuziqa Kuni misilete aanna leelanorichi babbaxino muuziiqu uduuneti Kone muuziiqu uduune worooni bayicho

Sagale. tini misilete aana la'neemot babbaxewo garini qixeesinooni manichi beetra hasiisano garinni uyinanni sagaleet. Sagale itannohu manichi beet babbaxewo dhiwana garigadhate hattono babbaxewo garinni mannimasi aana babbaxitewo owaante uyitano daafiraat.

Owaanite owaanite yinanni manni babbaxewo qarri noonisa ikko hattono babbaxewo garini irikkishu hasiisano manniraati konnira owaanite jawa kaa'lo afidhino konnira owaanite uyinay yannara baalunknni sumuu yine maciishe adha hasiisanno yee hedeemo

odoo kuri misilete aana la'neemmori odoo woyi zeena saayiisanno mannaati. insano mimmitinsa ledo ikke sumiimmatenni macciishshanni noo gari lowonta hagiirsiisanno. noo baseno addintayi injiitinote.

Mininna biirote uduunnicho, tini misilete aana la'neemmoti babbaxxino uduunnicho gamba assine worroonni. Konnira konne worroonni dargino addintanni hagiirsiisanno. Konnira laeemmo garii ikkiro worroonni garinna loonsoonni gari addintanni xagge ikkanno.

Muronna laalo tini misilete anaa la'neemmo laalalo lowotanni hagiirsiissannote ise ofoltino dargino addintanni dhagge ikkitanno tenne muronna laalo mannu dikko qole shiqqi assiro lowo gawe afiranno daafira tini muro lowontanni dasi yitanno.

tini misilete aana la'neemmoti bunu minenna sagalete mineeti konnira mannu gamba yee hasaawo assanni babbaxino garinni mimmitinsa aana oso'lono ikko wolericho hasawanni leellanno konnira la'neemmo garinni addintanni hagiirsiisanno.

Owante, kuri misilete aana la'neemmori hakime ikkansa woy babbaxxeeyo owaante aanni leellanno mannaati. Owaante uyinannihu babbaxxeeyo qarri iilleennanna woyi hattono noohu aana lede egenno afirateeti.

Kuni misilete aana la'neemmo manni addintanni biifanno. Noo dargino jawa geeshsha biifanno. Kaaliiqansa ayiirrisaanni leellanni no garino lowontayi xagge ikkanno. Baattonsano ofolleyoo garino dambete baxisanno.

Mininna dubbu saada, kuri misilete aana la'neemmori dubbu saadaati tini saada ofolteewo gari addintay hagiirsiissannoho noo bayiichino lowontay tashshi assannoho, insa noo bayiicho afantanno murono lowontay hagiirsiissannote.

Kalaqonna qooxeessa. Kuri misilete aana la'neemmorichi babbaxxitino muro leeltanni afantanno. Tini muro kaasante leeltanno garino dambete injaanno. Baattote aana fultiwo garino jawa geeshsha baxisanno. Konnira kalaqonna qooxeessaho leeltanno muro addintanni dassi yitanno.

minunna gallanni mini mannaho jawa horo aanno kuni illete la'neemmohu gallanni mini minamasino biifino garino dambete baxisanno hakkoye callano di ikkino ofollasi garino dambete macha'anno.

Tini misilete aana leeltannoti kalaqonna qooxeessaho Kalaqonna qooxeessu mittu manchiha ayiimmasi xawisannoha ikkanna kalaqotenna qooxeessaho la'neemmori giddo babbaxitino muro leeltanno tenne muro la'ayanni lowontanni tashshi yiinoe.

daddalo kuni misilete aana la'neemmorichi mannu babbaxino daddalo gamba asse dadda'lanni no konnirano daddalu manchi beettira babbaxino eote buicho ikinota afa hasiissannonke konnira daddalu lowo geeshsha danchaho.

Tini ofolte leeltannoti misilete aana la'neemmoti daganna maatete. Daganna maate ofollansa gari lowo geeshsha injaanno. Insa laeemmo woyite lowontanni tashshi yiinoe. Konnirano ikkite ofoltinoyi gari dambete baxisanno.

Looso. Loosu manichi beetira babbaxitino woyi addi addi horo aano kuri misilete aana lee'neemo manni babbaxewo looso loosayi afamanno loosawo loosi addinitanni dhagge ikkanoho konnira loosu manichi beetira lowo horo aano

Mininna gallanni mine. Minu manchi beettira kalaqamu giddo hasiisannori giddo waannahonna umiho. Minu mitte maate gamba yite heeratenna hattono babbaxxino uduunnicho mitteenni gamba assine maareekkire wodhate lowo horo aanno.

daganna maate kuri misilete aana la'neemmo manni uddidhino garino lowontanni biifanno insano hattono babbaxino garinni sayiissanni afantannorinori giddo babbaxino fukkera assitanni afantanno konnira tini daga lowontanni biiffanno

Hayyona bude hayyona bude mitte gobbaha ayimasenna mayimase bade afate lowo horo uyitanno konira kuri la'neemori misilete aana leelitannori hayyona bude rosiisanni afanitanno jajjajabba annuwaat konnira hayyona budu mitte gobbawa lowonitanni horo aano

Giwirinna. Kuri misilete aana la'neemmoti babbaxxitino giwirinnu atikilteeti. Tini Atikilteno babbaxxino garinni mannu dikko fushshe babbaxxiwo gawe afirate lowo horo uyitanno.

sagale manchi beettira babbaxitino horo uyiitanno kuri misilete aana la'neemmo sagale babbaxitino daniti leeltanno adono hatto wolu woluno noori giddo manchi beetti kuri saga'liro babbaxitino xiwaninnino gata dandaanno konnira sagale jawa kaa'lo uyiitanno.

kalaqonna qooxeessa tenne misile la'neemmoti baattote kalaqo addintanni xagge ikkitanno aanaseenni loonsoonni minino lowontanni hagiirsiisanno giddoseenni qolle loonsoonni doogga addintanni hagiirsiissannonna lowo geeshsha tashshi assitannote.

Muro, tini misilete aana la'neemmoti babbaxxitino weesete kaashshooti. Tini weesete kaashshi kaasamino gari addintanni hagiirsiisanno. Ise afantanno bayichi addintanni tashshi assitanno.

Amma'no. Kuri misilete aana la'neemmo roduuwinke kaaliiqansa ayirrisidhanni leeltanno gari lowontanni tashshi yaanno. Meentunna labballu hattono shiimaadduno jajjabbuno ofollino bayichino lowontanni injiinoho.